a pour conserve ke i ko yipa fofi xano yip vinaigre xano yip fojem i ka i njang nelo ten i i parce i parce leya xoŋe wana 4 3 3 kana fo xa pot xa maka xene xaga 2001 reeɗ u bo ndik i i wene a ref wene confiture keke ke 2002 ref de ndef wa Cretef ke ndiki a yoqa groupe le 2003 fe ten tax i conserver an mene xu garna o wago ande keke 2001 ref keke 2002 waga te consommer el parce kene ko leyele 6 mois a wagu durer fe 6 mois wagu dey ka jeg durer xano ande xile calel ke a mbaxa bo ndik oxey xey tenir a nda koy a jega ma ando naye a tolo xanga maga wagatino ñaam

bo fiya formation ko leyel durer fe yin kene fop

jafe jafe de jegoga nda ye internet fe garna bo ndik a laca tane i meme o nanga yika produit mene o mofa i mene o mofa nga comme sump ke yiin kene yiin ande jawbe im jik tan ya gi juma jawbe o leŋ andiran mene soom um foda xoyit de ndonin no auto ke de ngar a ngara nga o xetoxin mene o janga ti gof deplacement soɓ kirang dara soɓ kirang teen yakan kiran calel parce que o reta nga xaye xayo fi maga 2 jours 3 jours sogo gar temps laga o fika maga fop kaga fop soɓ ka tirang teen ko mofa meke rek xoyit de njika noŋ a ndona noŋ no auto le o jik o soxla anga kene jinjeer o jika nge no marché feke o mbis nit maga Jawbe o soxla anga xa sooɓ o mbis nit maga de njika noŋa mbisi doŋ

période

stock rek a maya nga o wey comme periode fe te maya comme waxtu feke ando naye mete ref na ɓaka jega fasaɓa jega teno jika o jika nga i njega meke mangazin leŋ maga o mbekan stock fe it fata geka gekan parce que kina na jika produit te faax mais ne stock ikan te yaqo xit no stock fa

magazin koy chambre de metier den njegun nda ka ka ka de pousse bagage ke coté lene in stocké a no coté leŋ ne moɗelo magam geka fop kan stocke a refe ref moɗel <hesitation> jinjeer fe tamit nono a jika nga ay 50 kilos kene waga doon jala ten jala ten bala te xew

fo jinjeer

i fop kam jawan

a we ñak koy nda koy ke merona jala toujours jafe jafe ka waj wa

no coco fe

faxe i we ñaka ne ñaka koy nda it ne maya yam ke merona jala mom tout le temps ko reta ta bo bo mera tin pour o jeg teen ka yaqoox na ka yaca jafeñ fof le i njalta mi de kam chambre de métier fe eaux de javel xe xa qoɓ xa taɗak gel fe xay xa qoɓ xa taɗak eaux de javel xay kotol o xay men

parce kene ka i mbi in reserve yaam yenisaan robinet ke mbegto cajel keke ka yoon fo fofi ten taxu i njewa no barig ke

kene maye meen yaam ga a mbiño nge nete wotit na waga jal bo pare sax to o kin rokid ke meen mene moom maye cambar cambar

in jalin xaye xano wago ñotnu 2 jours ja te jal produit lakas a nara nga may ba naro may koy xan xooy <hesitation> rees wa mbina mbog tuma Gie fe ando naye ɓasil a ndef a ngara ndam teen a ngiradi danga a ngiran a ngar a ndam teen nda anda ye calel jus kiran ka raɓ teen

mi koy fogim tontine sax koy mi daal ka kina waag na ley ten ref dayra i njeg maga ñeti caabi nda fogim no tontine leŋ i jegam compte credit mutuel mosimo raw maaga

xa a yaam kam geka maga rek um soxla anga um ret xot

im ga a nge teena xoxes kay neke xaƴa num yaga ye xaƴin yen xaƴin <laughs> o nanga jega to waga tiro satisfaire xoxof kay o ret ñotin cerof

kene kay tamit jafe jefe in a ref xa coɓaxe fa xa pot xe parce que mete ref na so mene Sénégal i leyka meke bo na sous region ke usine leŋ soom ref meen te ref Fimao Dackar Fimao yenisaay xano lulit

te ref xa qoɓaxe yit nene xa sachet xene dal andume wake plastique wene andume o reta nga meke grande surface comme o kene ke sen teranga yin mene waga no jeg maga nda ke yoq na koy o reta nge Kaolack ret Dackar

kaga yit ko sora le en bala o jawa fato lijit xa bitelof bala o fiya tus xano lijit xa bitelof bo an ndax ke saqo na a xana satisfaire oŋ wala satisfaire kiraŋ satisfaire ngiran ka i mban ra kam in in we na mbiya transformation a jeg a jamano sax kan jiko gu jikwa tinan

i parce que il faut o segg il faut que o segg xoƴan i i tame ke parce a refa na jinjeer fe xano segg in te ref mbaak le xano segg in te ref fasaɓ le xano segg in calel ke fop tame ka yona teen tame yin bagage ke marmite ke yiin kudu luuus ke yiin kudu cum waar ke yiin baku ke yiin fop no calel ke fogu parce a jega produit ka ando naye njaɓe njelem <noise> ga kiro teen ken ke wanda teno jaw tam mbita inoks le tena moƴa teen

mene koy ka i ndaɓ data nda i ci e 1 ans ka ando naye i ndaɓ de parce yaga accessiblité fe ka jafe u pour o garmeen ka yaac u doywaar dal yaga i soogu mbta meke wine meri ran te ley comme naga yo pour mbiño nge animé ngar yo nu moof i mbiya meen presque 1 ans et demi to i ndab de nda diki koy i commencer a ndaɓ da

jafe ñe de o gara nga o soɓa nge mena président soɓiramo meen soɓiro meen 1er vice président o soɓ mena SG <noise> parce que <hesitation> kene ke <hesitation> administration fe o mbay meen toujours

o ganga xano soɓa den meen o soɓa ge den meen xamo soɓ meen 2eme vice président te ref a mi o soɓ meen 1er vice président te refa Omar Traoré mbito soɓ meen o soɓ meen SG ndiki po fiya nga a demande <noise> kantin ku libre na rek xano xoyel parce xayo xaƴ meen numero telephone newo

i a meke box ke 3 box yo box nu ref na a fiya 5 xa ref na a ciy fo oxa ref na kalata fa box nu refna a fiya 5 kantin plus tok ɗaɗ

pour o jeg na kantin ke

i parce que ko xayo jeg diplome plus diplome ne o jeg ka chambre de métier kana laltaye wo feke artisan refe carte chambre de métier artisan lu ref na ten ref datite of mu datite le wago nga jiriñ

Fra code barre surtout Fra code barre embalage mosu parce que : fra embalage ka jikwa produit produit fe ku ku te normale na normale to embalage ne mose o kinoxe wagano joon maga parce que ka jeg ka na naye ka attirer a o kiin a refa of yax gu neke neke roko rona ndok of o kino xe ga a ngan kala ne eet ka ga te fiye embalage ka fog no ke ando naye ka jik wa produit yed saay ea jeg yenisan o ret na na boutique mbit Auchan ke yiin o ga a produit jikin ko ric wata ke taxna o jikin nda embalage fa ten ten mosu bo tax o jikin to andiro ka ref na kaam produit fa

a jega a jega ajega

éviter kagagoor goor loox rek hygiene fe hygiene kese i pertement

ka refa ten ref ke leyonga o xoɓole ka ka goble a nda ane a refa nga in we ando naye ka i mbiya jus neke o fiya nga neke xoɓole goble ande waga sut série neke fop waga no fi taranfomer bala te moƴa yaqox o jeg teen jus a refa nga xe ando naye jegiro frigo ko mbax kan

i ko jika kene fop parce que toujours ku ga ona meen ka beta o kiin kene formation neke no 2002 fe ten jik anum ten i ngenen u kene te yaqu kene um gekin kene koy fojemole m=fop oxey meen ko soxla ona rek ko somban sur place

i sukar fene saaku i njika de kene dong barig leke im yipa sukar ge iro ne xiɓ ta numa ande mene ka jeg xa ŋaɗ i kaga tax kaga yit probleme o kaga taxu um siɓin nene

jega nga calel maxey meen

mi de ke buguma mbaat teen ten refe kunu mbaag na ndam ta in nu ndam ta in no Fra le ndam ta in ten tam nu ɓaat mana mene kantin ne i i ndega nga kantin lakas la ando naye xan i mbago njikora maga njal ta mene tant mieux gid ma nuun yakara nuun xaɗa na nuun kenu ñaɗiɗ na yasam roga fi in yiiw bo i jeg teen ka ando naye i ŋalaat iran sax yam kin depart ando nda andiro kana donoox ka taga yasam ke na donox ka taga koy a ref ka na malka in in fop nuno a mala nuun bonu njeg teen avancement comme wa Parba kilifa ke de moƴo ndamit ɓoɓ ne a ndamit rewe rek fada ndamit rewe parce que saate tew fo koor saqun tew faxa teɓanoŋ to surtout nak <hesitation> moment kene i ndef na ando naye saate in fe xa teɓanoŋa xe den ŋupu paak we fada ndamit xa teɓanoŋa xe ku de ndam ina dal fata mbata ndam to ane faley tena supta o kiin oreille nama ley tel bouche ku leya ndena wat ke nda ku genona leya gen teen leya a miña nga xaƴa xan rooga jeg teen ka te we an na